Paɣaba m bɔŋɔ bi nyɛla bin wori waa kanboŋ waa ka bi wora bi zaŋla binyahari n piripiri bi zuɣuri bi zaaha nyɛla bin mali zabiri ka naan yi dirɛsi dirɛsin yini bi zaŋ chinchina n ŋma bi nyori ni bi so bi yɛ liiga ka zaŋ kana n zaŋ piripiri bi nuhuni ni

bɛ diɛmdi mi paɣ'saribila so yiɣi zuɣusaa bɛ diɛma maa shee ka niriba ayi mii ʒia n-ŋmeri dala ban kpalim maa ʒemi n-lihiri ba tia nyɛla din ʒe bɛ nyaaŋa bɛ diɛma maa shee bɛ nyɛla ban galisi pam

Niriba m-bɔŋɔ ŋɔ niriba maa zooya ka paɣ' so zaŋ ŋmani kpa o noli n-nyuri kamani kom la ka o zabiri kuli galisi ka do' ninkurigu gba be nimaani ka so chinchini ka kpa ninkpara ka ga waachi ka so ye liiga dɔzim ka laki pa di zuɣu ka so mi kpa kapu ka ye liiga piɛlli niriba maa paagi ninvuɣ' pia laasabu

Tuntumdiba m-bɔŋɔ bɛ gariti la kɔnkireeti simiti m-dɔya ŋɔ kɔnkireeti maa ka bɛ gabiri n-kpaari sɔŋdi ŋɔ bihigu gba n-doya ŋɔ ka so zaŋ heedpad n-gbubi soobuli ni tooi chipisi niŋ di puuni ka so mi ye liigapiɛlli

Yili duu puuni n boŋo bee holl puuni n bala fulaawaasi n taɣa binyahari puuni ka kabodi ʒɛya ka binyɛra bɛ di puuni ka binyɛri shɛŋa mii tamtam di zuɣusaa bolfu nim biɛni ka kuɣu gbara ʒɛya ka dufɛya pa di zuɣu

Salma gbubu shee n yaa boŋɔ ka bi niŋ bini n paɣarili niŋdi di puuni so tam zuɣusaa ka so mii ʒi bini maa zuɣu ka bi gbibi papu n niŋdi kom niŋdo ka o mii ʒiya paɣara ka yino ʒi tiŋa ka gaɣili yili o zuɣusaa ka o gbubi soobuli ka so mii gba tam tandi zuɣu n gbubi soobuli korita ka so mii ʒɛ n tabi o shee

doo n zaya ka ye daliya ka ye kootu pa di zuɣu ka so jinjam sabinli ka piri namda ka neen' kohira kɔhira kuli zooi di puuni binyara balibu balibu dabam dabam beni ka kurigu laasabu zaya ka binyara taɣi di puuni

Binboŋo bi nyɛla bin bɛ kom puuni kulipali nim n nyɛba niraba ayi n boŋo bi ʒila ŋarim puuni so ʒila tooni ka so ʒi nyaanga bi so bi yɛ liiga kom puuni ka bi bɛ piɛɣu nyɛla din bɛ ŋarim maa puuni tihi nyɛla din ʒɛ n gili kom maa ŋarim maa shɛli n boŋo sa niraba ata n bɛ di puuni ka piɛɣu tam nyaangi sa

Palli zuɣu-bɔŋɔ ŋɔ palli maa zuɣu lɔra nyɛla ban ɡalisi lɔra ʒɛhi beni lɔra buluunima beni baasu wɔɣila beni ka palli maa yaɣili jirambiisanima ʒe n-ʒɛya ka yaɣili mi ninsalinima beni ni bɛ kɔhimma ni dammanima ka takayuyanima be m-beni

kuli n niŋ ŋɔ kuli maa ni niŋ niriba laɣim di ni viɛnyɛlinga ka che n-zoogi asoriduu ni mii ka bɛ ʒeya ka di nyɛ jirambisa ka amanka tam shɛli zuɣu ka bɛ ku niŋ muɣisigu viɛnyɛla

Paɣasara ŋɔ nyɛla bin ʒi ʒiya bi zuɣuri ni bi bi yɛ liiga nima bi zaŋla chinchina ŋmabi bi nyɔri ni chinchin maa ŋun bɛ tooni maa o chinchin maa nyɛla giriin bi zaŋla binyahari pobi taha shɛŋa puuni din bɛ maa

mebu mebu tumayili nima m-bɔŋɔ bɛ niriba anahi n-kuli yi polo zaya ka so jinjɛma ka ye daliyanima ka ye jekeeti bihi bihi pa di zuɣu ka pili zupila din nyɛ zaɣ'piɛla tuma ni zupilisi ka bilidini mebu duri ayi ʒia laayi di baa ayi tihi be di nyaanga

Gamo n niŋ ka yiya piligi piligi ka binyahari maa kabisi kabisi paip nim n ka n doya ŋɔ tihi gba n ʒɛ nyaangi ŋɔ sa gamo maa ni niŋ maa binyahari maa nyɛla din kabisi pam bin ʒiɛ shɛli n pa da shɛŋa din kabisi maa zuɣu

gamo n niŋ ŋɔ kamani tiŋgbani dambu ka jirambisanima kabira ka tiraata zaya zaɣ' ʒee ka ga lo' ʒee ka bɛ va nema pali lɔɣu maa puuni ka kuɣisi zaya nirba ayi za yaɣili ŋɔ n zaya tabi bɛ shehi ka nirba ata mi za kpe ha ŋɔ n ʒia kuɣisi zuɣu